Waa gabdho atday dugsi dhex fadhiso jilbaha liix usaarangacantana kitaabo ku haya

Waa digsi kujirto koosto oo lakarinaayo. Koostada waxaa kujiro baradho iyo bocor, yaanyo mirooley iyo yaanyo shiishiid, koostada waa cagaar digsigey kujirto dhexdiisa waa qalin banaan kiisa waa madow.

Dhaddhago yar oo ku jiro meel cadaan dhagdhagaha midabkiisa waa dahabi

Waa jiif labo shey ah oo wareegisa wato waxaa saran joodari

Meeshaan waxaa fadhiyo nin wata sweet madow ah iyo shaati caddaala d waxaa horyaala miis waxaa u saaran laabto cadaana iyo biyo caafi

Waa masaajid oo dusgi ah oo gabdho iyo wiilal kujiraan, gabadha ugu soo horeyso waxay gacanta kuheysaa makaroofan waxay kufadhisaa kursi, gacanta jijinaa ugu jirto, makaroofanku waa madow, dharka ay wadato waa xijaab madow ah iyo cabaayad madow.

Waa niman aad u faro badan iyo arday iskuuley ah, nimanka waxay gacanta kuheystaan kitaabo, way fadhiyaan, ardaydu waxay wataan dhar jaale ah iyo dhar cadeys ah iyo indho shareer madow.

Waa burjiko kashidan dab waxaa saaran jalmad midabkeedu waa qalin, dabka waa huraa.

Waa guri jajabsan oo ka sameysan dhagax oo guryihii hore ah

Waa guri dhismo ku socdo oo dabaq dheer ah waxaa kutaakeysan birar oo alwaax lugu dhisay waa guri qabyo ah oo kasameysan bulukeeti, dhagax, shamiito.

Waa gaas oo yaalo meel jiko ah, waa gaaska caaga oo dhexdii laastiig ugu jiray midabkiisu waa gaduud.

Waa niman aad u faro badan iyo gabdho meel wada fadhiyo, nimanka ninka ugu soo horeeyo waxuu wataa shaati cadaan iyo ookiyaalo, surwaal jeemis buluug ah, miiska waxaa saaran muubeel.

Waa labo gabdho meel wada fadhiyo gabdho ugu soo horeyso waxay wadataa xijaab buluug maari ah midabkeedu waa cadaan, tan kalana xijaab cagaar iyo masarkiisa, midabkeedu waa baroon.

Meshaan waxaa yaala sekel cadaan ah waxaa ku wareegsan shabaq maxaa ka baxayo geed cagaar ah oo qurxan

Waa dhagax ama miis oo qaxwi ah waxaa saaran cabitaano midabkoodu waa oranji iyo cambe, afakaadho iyo cananaas.

Waa boon balo oo wata sarwaal midabkiisu waa cadays

Meshaan waa qol waxaa yaalo miis waxaa ku fidsan maro cadaan ah miis ka saaran Labo mobile

Waa cayaartooy oo taagan meel banaan oo barxad ah waxay wataan dhar fiyool ah, midna waxuu wataa fanaanad maaliyad oo cad iyo madow ah iyo surwaalkiisa.

Supermarketda lagu gado buskud shukulaato burshiil iyo dugsiyo

Waa meel masaajid ah waxaa fadhiyo niman oo saf kujiro oo aqrisanayo kitaabo ninka ugu soo horeeyo waxuu wataa shaati gacmo dheer ah oo madow , garee iyo cadaan ah, iyo macawis cagaar ah.

Meeshan oo meel ay joogaan dad farabadan halkan waxaa fadhiyo naag ku fadhido kursi oo wadato xijaab madow ah iyo cadan ah

Meeshan waxa ayaa lamiis waxaa saaran afar saxan saxan waxaa ku jira canjeero saxan waxaa ku jiro marar saxan waxaa ku jiro shaah saxan kalana waxaa ku jira qaadooyin

Waa miis waxaa saaran labo saxan iyo garaafo, qaado iyo fargeento, mindi. Waxaa kujiro shawaarmo korkeeda cadeys ah, wax jaro kajab ah iyo jibsi, miyuneys, galaas iyo garaafo.

Waa gabar baraneyso harqaan midabkiisu waa cadaan iyo buluug duntiisa waa madow, gabadha waxay wadataa xijaab jaale ah, gacanta waxaa u saaran galoofis gaduudan.

Waa meel garoon oo lagu ciyaraayo waxaa ii muuqdo wiilal qabo fanaanado caddaan dad badan ka dambeeyeen oo daawanayaan

Waa naag daadineyso ciid iyo dhagax oo meel banaan ah kudaadineyso, naagtu waxay wadataa xijaab buluug ah iyo saako madow ah, banaanka waxaa kuyaalo geed babaay ah.

Waa arday gabdhaha waa masaajid fadhiyaal ah xijaab madow wataan quraan ayay akhrinayaan oo cadaan

Meeshaan waxaa ka muuqda qalabka lagu sameeyey jiimka midabkiisuna waa madow dhulku yaallana waa caddaan

Waa islaan oo fadhiga masaajid oo wadato xijaab iyo cabaayad buluug ah indha shareer

Waa meel waxaa fadhiya wiilal dhalinyaro ah oo imtixaanka ku garaayo

Waa sariir maxaa saaran go joodari madow go-aan dhulka waa caddaan iyago jaalo

Meeshaan oo meel wax lagu sawiro waxaa fadhiya oo gabdhood oo wata xijaab midow iyo qaxwi

Waa dad niman ah oo ku jira ged waxayna wataan kurtidood shaati cagaari madow isku jira oo yar waxayna ku dhex jiraan godweyn oo geduudan

Waa cirbado ku jira bac meesha ay saaranyihiin waa mid cagaar

Waa jiko yar oo daaqad hal xabo leh, daaqada waa furan tahay waxaa yaalo armaajooyin labo ah, midabkeedu waa qaxwi, armaajada korkeed waxaa lugu sameeyay meel alaabta lugu dhaqdo waana cadeys, jikaduna waa cadaan.

Waa fadhi iyo miis. Fadhiga midabkiisu waa gariije, miiskana waa alwaax midabkiisu waa qaxwi.

Waa naag ka socoto oo dallad wadata guduud ah darbiyada waa midow iyo gudid waana caddaan

Waa niman aad u faro badan oo kujiro masaajid way wada fadhiyaan waxay waxtaan qamiisyo, cimaamado, koofiyo.

Waa ganjeel wayn oo lasaaro guri, waa ganjeel wayn oo labo albaab leh meesha uu yaalana waa meel banaan ah, waxuu saaran yahay darbi midabkiisu waa jaale xegeen iyo madow.

Waa laami oo faaruq ah waxaa maraayo gaari cabdibile ah iyo hal mooto, ninku waxuu wataa shaati cadaan iyo surwaal cadeys, baabuur kana waa cadaan iyo madow, miitaduna waa cad iyo madow.

Waa bambal cadaan waxaa ku jira surwaal madow darbiga waa caddaan

Waa niman aad u faro badan oo meel fadhiyo waxaa ugu soo horeeyo hal nin midabkiisu baroon yahay waxuu wataa fanaanad madow ah.

Waa carro gadis iyo baabuurka shubaayo laamiga midabkiisu waa madow iyo cagaar, baabuurka carro gadiska waa cadaan.

Waa waddo isbaaro saaran waxaa maraya bajaaj nin ayaa gees marayo duq ah iyo maamu

Waa miis waxaa saaran hal saxan iyo tiish, hal garaafo oo cabitaan ah, saxanka waxaa kujiro jikin yar oo gaduudan iyo baradho, barbanooni, basal iyo koosto cagaaran.

Waa miis waxaa saaran koob waxaa ku jiro jalaato askariin ah oo midabkeedu yahay madow

Waa niman masaajidka ku jiraan oo tukanayaan oo saf ku jireen

Waa boonbalo seddex xabo ah waxaa kujiro saakooyin oo bacwayne ah midabkoodu waa gaduud iyo cagaar, cadaan.

Niman aad u fara badan oo ku jiro meel hotel oo wada cutaynyo

Waa niman iyo naago oo meel taagan waxay wataan dhar midabkiisu uu yahay shaatiyo cadaan ah iyo surwaalo buluug ah, waxay wataan calanka soomaaliya, gabadha waxay wataan taraaxado cadaan ah, garbasaaro cadaan ah iyo baati oo calanka soomaaliya ah.

Waa miis waxaa saaran buugaag fara badan oo midabkooda yahay madow buluug caddaan

Waa lami waxaa maraayo nin gaari gacan wato geed cagaaran ayuu hoos joogaa guri ayaa ku yaalla

Waa guri dhismo ka socda dhulka waxaa yaalo broket waxaa ka dambeeya guri dhisan

Waa geedka lugu baaro dhiiga ama shaybaarka waa lix xabo oo is dulsaaran midabkiisu waa buluug iyo cadaan.

Waa laami oo naago ay xaaqaayaan oo qashinka ka aruurinayo, naagta ugu soo horeyso waxay wadataa xijaab buluug iyo saako gaduud ah, naagta kale waxay gacanta kuheysaa dambiil waxay wadataa xijaab beer iyo indho shareer iyo saako buluug.

Meel qaanada ah oo saaran baaldi baaldiga midabkiisa waa gaduud meeshuu saaran yahayna waa caddaan

Waa miis waxaa saaran labo saxan waxaa kujiro jikin gaduud ah iyo jibsi jaale ah, midna waxaa kujiro bariis oo kor kasaaran koosto, barbanooni iyo basal, bariisku waa gaduud iyo cabitaan qare oo liin suran tahay, moos iyo caafi.

Waa qol waxaa kujiro fadhi iyo miiskiisa oo qaxwi ah , fadhiguna waa qaxwi, tawleedka waa cadeys, daaha waa madow.

Waa caagid waxay ku jira kareen midabkiisa yahay gaalo miis cabaan ay saaraan

Waa boonbalo waxaa kujiro katiinad kalarkeedu waa cadaan, boonbaluhu waa cadaan.

Meel maqaayad oo beero beero ah guryah wax ku fidsan roog cagaaran

Waa guri ville ah oo dabaq ah oo qurux badan waxa uu ka kooban yahay mudo biyo kala duwan jaalo ah

Waa niman aad u faro badan oo meel fadhiyo waxaa ugu soo horeeyo hal nin midabkiisu baroon yahay waxuu wataa suud iyo shaati cadaan ah, suudkana garee xegeen.

Waa laami waxaa maraayo mootooyin iyo baabuuro yaryar. Mootooyin midabkoodu waa gaduud iyo madow, baabuurta yaryar na waa cadaan iyo madow, bii'eelashu waa qalin.

Koob cadaan waxaa ku jira ciid waxaa ka baxaya ubax cagaaran mutuleelka waa garay

Wa rooseeto badan labo bokis ku kala jirto

Meeshaan waxaa yaalla hormud madowga waxa uu leeyahay badhamo fara badan

Waa niman meel fadhiyo ninka u saar wuxuu wataa macawis iyo shati ilma ay affadhiya

Waa fadhi io miis fadhiga midabkis waa qaxwi miiskan waa dhalo wana cades

Waa meel maqaayad bannaankeeda waa roog cagaaran waa maqaayad kuraas cadaan ayaa yaalo

Waa kareemo lugu talagalay wajiga, gacmaha iyo lugaha midabkiisu waa jaale waxuu kasameysan yahay babaay.

Waa waxaa ka buux tufaax farabadan oo midabkeedu yahay jaallo

Waa wado waxaa taagan wiilal wataan fanaanado guduud ah waxaa ka dambeeya guri weyn oo dhisan

Waa basket oo baac ku jiro oo meel saaran midabkiisii guduud waxaa ka dambeeyo jeeda cagaar ah

Waa baabuur carro gadis ah oo lugu daldalaayo dhagax iyo ciid, midabkiisu waa cadaan, nimanka dhagax da daldalaayo waxay wataan dhar cagaaran iyo surwaalo madow.

Waa niman fara badan oo banaan joogo waxay ag joogaan masaajidka cali jimcaale khamiisyo ayay qabaan

Niman waad u badan oo fadhiyo meel wax u qudbayneyso naag

Waa guri weyn labo albaab leh hal ganjeel weyn iyo hal ganjeel yariis midabkiisu wa gaduud canjeelka midabkiisana waa madow

Waa meel lagu iibilaayo cabitaannada sida canbaha kaarootada oo midabkoodii hajaallo boor ayaa ku dhagan

Waa niman aad u faro badan oo labo saf ah, ninka ugu soo horeeyo waxuu wataa shaati cadaan ah iyo ookiyaalo madow ah, surwaal madow, jilbaha waxaa u saaran buug.

Waa miis ay saaran yihin saxmuun mid wax ku jiro moos iyo mid ku jiro maraq guduudan

Waa fadhi madow waxaa saaran barkimo madow iyo caddaan isugu jiro dhulkana waa caddaan

Waa boonbalo waxaa kujiro obin iyo toobkiisa oo cadaan ah, obinka waa madow, taraaxadu waa buluug, boonbaluhu waa cadaan.

Waa saxan waxaa kujiro biidso oo labo nuuc ah asagoo dhaadheer iyo asagoo duuduub ah midabkiisu waa jaale.

Waa tawleed geedkiisa lugu fariisanayay oo timaha lugu shanleysto, tawleedku waxuu leeyahay seddex qaanad iyo hal albaab, tawleedka midabkiisu waa cadeys.

Waxaa maraya gaari ga dhexdiisa na waa jaallo ow

Waa laamiga kuyaalo xawalabaariyo iyo shirkada samtel, mooto iyo bajaaj, bajaajka midabkeedu waa jaale mooto faykoontuna waa gaduud iyo jaale ah.

Waa carwo lugu iibiyo galaasmiinta waa labo nuuc kuwo dhuudhuub ah iyo ballaar oo dhalo ah waxaa lugu cabaa cabitaanka.

Waa niman Shan ilaa afar ah, ninka ugu soo horeeyo waxuu wataa shaati buluug ah.

Waa arday kujirto jaamacad waxaa agyaalo miis saaran caafiyo waxaa ugu soo horeeyo waxuu wataa shaati cadeys ah.

Labo nin ku fadhiso kursi bulug ah labada nin mid wuxu wata koofi cadan ah okiyal madow shati cadan surwal jeemis bulugah Mid wuxu wata okiyalo shaati cadan iyoh bulug mar ah iyoh sud kirijah

Waa shaati oo meel suran midabkiisu waa cadaan iyo cadeys, meesha uu yaalana waa madow, oo bir wareegsan ah.

Boon balo ugu jiro katiinad faraanti iyo jijin midabkiisuna yahya dahbi

Waa feeri taalo meel banan ah feeradu wati timah lagu feeraynay

Waa laami waxaa maraayo mooto iyo baabuuro, waxaa laamiga dhinaciisa waxaa fadhiyo nin wato gaari gacan waxaa u saaran qumbe mardaaf.

Waa shaati laalaaban oo saaran meel cadaan ah oo banaan, shaatiga midabkiisu waa buluug, garee iyo cadaan.

Waa arday dugsi sare iyo dugsi dhexe isku jiro waxay gacanta kuhayaan waraaqada intixaanka oo ay cashar ku tiyaarinaayaan.

Waa sariir labo shay ah oo wayn labo nafar ah saaran afar barkin, go cadaan iyo bustihiisa, barkimanka waxaa kujiro galal cadaan ah.

Waa guri reer ka daaran yahay darbiyada cadaan albaabada way furan yihiin waana madow

Waa hal tawleed oo muraayadiisa kudhagan tahay oo iskifaalo leh hal qaanad wayn iyo hal qaanad yar iyo hal albaab, midabkiisu waa cadaan.

Waa guryo oo xaafad ah oo isku dhagan waxaa banaankiisa kuyaalo geedo cagaaran oo cali garoob ah.

Waa banbalo midabkiisu yahay caddaan waxaa ku jirta fanaanad cadaan iyo caddeys isugu jirto

Waa arday dugsi sare oo macalinkooda dhex taagan, macalinku waxuu wataa buug, shaati buluug ah iyo surwaal cadeys, ardaydu waxay wataan dhar cadeys.

Waa arday dugsi dhexe cashar ku baraneyso oo wataan shaatiyo caddaan ishaatiyo jaale ah cashar ayay qorayaan

Waa carwo lugu iibiyo taawada iyo qalabka lugu sameeyo doolshada.

Waa qol waxaa yaalla fadhi iyo miis midabkoodii yihiin midood dhulka way cadays

Waa baati iyo garbasaartiisa midabkiisu waa garee iyo cadaan, saakada waa buluug iyo cadaan.

Meeshaan waa meel suuq ganacsi waxaa maraayo dameerka reer ka saarantahay ayaa ii muuqdo

Waa iskuul gabdhaha ayaa fadhiya xijaamo cadaan wataan iyo qorayaan

Waa mel banan oo kusocodo shuub laku shubayo jaay shamido biro aa hoosjiro

Wiilal arday ah iyo gabdho isku jiraan oo wataal shaafici caddaan kuraas ku fadhiyaan qoorta wax ugu jiraan

Shaati oo fidsan oo yaalo meel banaan ah

Waa maqaayad banaanka waxaa yaal kuraas in miisas oo cid cid wa-eg waxaa ka dambeeyo bad

Waa qalimaan waxay kujiraan kartooman qalimankaan midabkoodu waa fiyool iyo buluug.

Waa meel guri ah oo meel banaan ah kuyaalo, waxaa yaalo dhagax, qashin iyo geedo caligaroob ah oo cagaaran.

Waa gabdho dugsi sare oo qabaan dhar cadaan oo shariif qorayaan

Waa meel tukaan ah ama carwo ah oo lugu iibiyo dhar waxaa yaalo banaankiisa baabuur oo qalin ah oo yar, dhulkiisu waa intarloog.

Waa laami waxaa maraayo mootooyin iyo baabuuro iyo hal nin waxuu wataa fanaanad cadaan iyo shaati gariije iyo surwaal madow ah.

Waa laba islaan oo mid gaari gacan wadato xijaabkooduna waa cagaar iyo guduud dhulka waa laamiWaa laba islaan oo mid gaari gacan wadato xijaabkooduna waa cagaar iyo guduud dhulka waa laami

Waa xaafado oo isku jir ah oo dabaq iyo saro ah waxaa kuyaalo geedo cagaaran oo aad u faro badan.

Waa niman iyo naago oo iskool fadhiyo oo cashar qoranayo waana dad waaweyn

Waa dhago yaryar oo kasameysan lojik waxay kujiraan meel cadaan ah, dhagaha midabkooda waa dahabi.

Waa gaari wiish ah midabkiis yahay gaalo waa la gaari weyn wax ayuu gurayaa

Waa wiilal cayaartooy oo kujirto garoonka midabkiisu waa cagaar, wiilasha dharka ay wataan waa cadaan.

Waa daawada ilkaha la marsado oo lagu cadaydo waxay ku jiraan gal ayaa ag yaalo

Waa fadhi io miis fadiga midabkis waa cades io cadan miiskan waa qaxwi

Waa miis waxaa saaran baaquli lugu shubaayo basbaas cagaar ah, baaquliga waa cadaan.

Meesha waxaa fadhiya niman sidu wata ay ku fadhiyaan waa kuraas jahli ah

Waa laami waxaa maraayo bajaaj oo midabkeedu yahay iyo guduud

Waa wiilal taagan garoonkooda waxay wataan fanaanado cadaan ah iyo garaman cagaar ah.

Waa basas taagan meel banaan ah midabkoodu waa buluug iyo jaale.

Waa wiil timo badan oo shati buluug wata oo buug akhrinaayo

Waa dabaq dheer oo sar ah midabkiisu waa cadeys.

Waa arday dugsi sare iyo dugsi dhexe ah , oo meel fadhiso waxay wataan dhar cadeys, jaale ah surwaalkoodana waa cadeys.

Waa guri dhismo ku socdo oo qabyo ah waxaa kuwareegsan alwaax, biro sursun iyo dhagax, hortiisa waxaa yaalo alwaaxyo.

Miis saaran saxamiin saxamiinta midabkooda waa cadaan waxaana ku jiro bariis, bardho, basal yar iyo banbanooni iyo kalaan kal

Waa laami taagan seddex nin Waxaa marayso mooto gaduud iyo madow ah, ninka taagan waxuu wataa shaati gaduud ah iyo surwaal madow ah.

Wiilal fadhiya qabana shati cadan ah iyo wara qadi imti xanka

Waa dhalinyaro oo labo ah fadhiyo bareefad waxay baranaayaan caafimaad dharka ay wataan waa cadeys iyo cadaan, waxay gacanta kuwataan qalin iyo waraaqad cadaan ah.

Nin oo fadhiyo gacanta ku haya Maka rofan mak rafonka midabkisu wa madow waxa uu wata qamiis oo cadan ah waxa ugu jirto kofi maron jinin iyo cadan ah

Waa wado banaan oo bacaad ah, dhagaxman iyo qashin ayaa yaalo waana cariish waxaa mareyso lo.

Meeshaan maxaa yeelay bir waxaa ku war waran oo saaran dhar caruur ah oo fanaanadiisu waa la

Waa beer lugu beeray galay waa carro madow ama carro gaduud waxaa lugu beeray bal oo cagaaran oo galay ah.

Waalami waxaa ku yaalla dukaan waxaa ku qoran amiin shabaab waxaa ag maraayo bajaaj guduudan nin ayaa a

Waa hool waxaa fadhiyo niman iyo naago waxaa ag yaalo miis waxaa saaran maro cadaan ah

Waa niman fadhiyo meel oo masaajid ah ninka ugu soo horeeyo waxuu wataa fanaanad madow, macawis jaale iyo cimaamad cadaan ah.

Waa dhalinyaro koox ah oo banooni dheeleyso oo kujiro garoonkooda waxay wataan maalidyo isku nuuc ah oo midabkoodu uu yahay cagaar tiq ah iyo buume cagaar ah.

Waa jiko ku shiin leh ku shiinka hor keeda waxaa saran gaar jikada midab keedu waa madow

Waa labo gabdho oo fadhiso bareefad waxaa agyaalo miis waxaa saaran maro cadaan ah, miiska midabkiisu waa jaale, gabadha ugu soo horeyso waxay gacanta kuheysaa buug jaale ah, waxay wataa xijaab yar oo cadaan ah, waxaa kasii hooseeyo xijaab kafay ah.

Jiko wayn oo kor ka leh dhagaxa lagu talagalay jikada ee dhagaxa korkiisa waxaa saaran tuubo cadaan ah mindiyo iyo qasaalad

Waa guri oo hal daaqad leh oo dhex kadhis ah oo darbi kuwareegsan midabkiisu waa cadeys, daaqada waxaa kudhagan bir.

Waa armaajo leh labo qaanadood mida kore waxaa ku jira baaquliyaal iyo mooye qaanada mida hoosana waxaa ku jira baaquli isku dabool ah oo dhalo eh.

Bonbalo ugu jiro shaati gacma dheere iyo surwaal midab koodu waa guduud

Meeshan waxaa ka muuqda dhul weyn oo leh ciid cadaan ah waxaana ka taagan ilwaax yar dhulku waa banaan

Waa guri dabaq ah oo wayn waxaa leeyahay daaqado badan waxaa ag maraayo mootooyin iyo dad. Dadka waxay wataan dhar gaduudan, mootooyinka midabkooda gaduud iyo jaale.

Waa muubeelo seddex kaamiroole, afar kaamiraale iyo sban kaamiraale midabkiisa waa cagaar, gacanta kuheysa waa cadaan.

Guri ku socdo dhismo miisha waxaa yaalo jeey iyo shamiito

Waa meel baakin ah waxaa yaalo baabuuro yar yar iyo basas isku jir ah, iyo dabaqyo, waxaa kuyaalo geed cagaaran.

Waa meel yaalo miis waxaa saaran saddex feero midabkooda uu yahay caddaan

Boonbalo ugu jiro shaati iyo surwaal boombalaha midabkiisa waa cadaan shaatiga midabkiisa waa gaduud surwaalkane waa madow.

Waa caagad midabkoodu yahay cagaar qof ayaa gacanta ku hayo waana caagad karaan ku jiro

Boon balo ugu juro katiinad cadaan ah

Boor waxaa kusawiran geel daaqaayo, geedo cagaar ah iyo shimbiro duulduulayo.

Guri ku socda dhismo qabya ah ku wareegsan dhagax

Waa nin macalin ah oo taagan iskuulka dhexdiisa oo baraayo arday waxuu qorayaa sabuurada waxbuu ku qoraayaa waa cashir wuxuu gacanta ku haayaa jeesto timaha way u daysan yihiin wuxuu wataa shaati cadaan ah iyo surwaal madow ah.

Tani waa cajero kujirto saxan cajero qare ukun berbaroni basal yayo sebensen asalato

Waa shaambo saaran iskifaalo midabkeedu caaga ay kujirto waa gaduud, cadeys iyo madow.

Waa cabitaano ayi nuuc ah oo saaran meel cabitaanada waa cambe, seytuun iyo oranji.

Waa baaquli saaran miis oo cadaan ah saxanka waa cadaan waxaa kujiro cambuulo galey oo gaduudan oo digir gaduud kujirto, qaado kujirto, kurbintana waxaa kujirto saliid oo bun ah oo ladubay.

Waa ardayad hoos fadhido macalimadeda waxey wadataa dhar jaale ah

Halkaan waxaa ka muuqdo kareeto iyo dameerkeeda waxayna wataa jawaano wax ku jiraan waxaana hoos yaalo gaari gacan

Waa boonbalo waxaa kujiro saakooyin. Boonbaluhu midabkiisu cadeys, saakooyinka midabkoodu waa bingi, buluug, fiyool, cagaar iyo cadaan.

Waa carwo oo dhalo kuxiran waxaa yaalo dhar dumar ah badan waxaa agyaalo kuraas isku dhex jiro oo badan oo buluug ah.

Waa niman badan iyo naago. Nimanka waxay wataan dhar isku eg oo cadaan ah, fanaanad cadaan iyo qamiis cadaan ah, waxay gacanta kuhayaan calamaan kamid ah calanka soomaaliyan.

Nag gacanta ku haysa dhalo cabitan ah cabitanka wuxu kasamaysan yahay kalro waxa dhalada afkeda kasuran liin jex ah

Waxan waa jijin waxayna saran tahay mel banan ah oo cadan ah jijin wa jijinta la surto gacanta midabkedu waa basali

Waa miis waxaa saaran hal saxan iyo labo cabitaan, cabitaanka mid waa gaduud midna waa buluug, saxanka waxaa kujiro canjeelo xabashi oo dhinac kasaaran maraq gaduudan, hilib iyo koosto cagaaran.

Miis saaran boorsada lagu keeno dhagaha ayfoonka iyo ayfoonkiisa iyo jaajarkiisa midabkoodana waa gaduud miiska midabkiisa waa gaduud iyo qaxwo.

Ilmo fadhiyo mel dugsi ah il mahas waxay watan dhar isku wada mid ah waxay ku la bisan yihin cadan ilmaha midabkodu waa baron

Waa saxan yar waxaa saaran malaay karsan oo jaale waxaa kor kasaaran barbanooni, basal yar iyo wax yaro ansalaato oo cagaaran.

Waa naago aad u faro badan oo meel fadhiyo

Dhagax saaran miis dushiisa dhagaxa midab kiisu waa madow

Meshan waxaa yaalo kareen ka la isku cadeeyo midab koodu yahay caddaan madow iyo cadeys

Waa niman oo seddex ah oo masaajid kitaab ku aqrisanaayo, ninka ugu soo horeeyo waxuu wataa qamiis cadaan ah, waxaa agyaalo geedka kitaabada lugu aqristo.

Niman fadhiya masa jid wa sadex nin nin wuxu wata qamis cagaran funanad gudud ab Kani kale wuxu wata qamis cadan ah

Waa makiinada lugu sameeyo aaskareemka , makiinada kalarkeedu waa madow, askareemkuna waa kareem.

Waa laami waxaa maraayo mooto midabkeedu waa madow iyo gaduud, gaduud iyo buluug.

Waa nin dhex taagan masaajid. Ninka gacanta waxuu kuhayaa makaroofan waxuu wataa qamiis cadaan ah iyo jaakad madow ah, cimaamad cadaan ah.

Boon balo ugu juro katiinad iyo dhego dhego boon balaha midab kiisu waa madow

Waa boonbalo waxaa kujiro shaati iyo surwaal, shaatiga waa cadeys, surwaalkuna waa madow.

Waa dhago dheer oo hal joog ah waxuu suran yahay boonbalo madow iyo jaale, dhagaha waa dahabi iyo jaale.

Wa mek ab iyo rose toyin kla noc noc ah u badan bingi iyo qaxwi ber

Waa boonbalo waxaa kujiro surwaal cadeys ah, boonbaluhu midabkiisa waa madow.

Guryo oo isku wada dhagan Matano ah oo isasaran midabkisuna wa beer qaxwi wa cadays hortisuna waxa talo dhaga xun lagu beray fiyoro

Gabdho baranaayo cafimaad gabadha usoo horeyo waxa ay wadataa dirac gaduud ah iyo xijaab cadaan ah

Waa guri weyn oo dabaq ah.waa filo waxa uu leeyahay. labo albaab laga soo kala galo medebkiisu waa gariin daaqadaha medebkoodu waa cagaar albaabka medebkiisu waa madow dhulkiisuna waa intarloog

Waa kartoon waxaa kujiro jaajar, kartoonka midabkiisu cadaan, jaajarkana waa madow waana samsom.

Waa geedka. lagu dhegsado baalasha indhaha meesha ay ku jiraan waa meel jaaalo ah baalasha medebkoodu waa madow

Waa niman badan iyo naago meel fadhiyo. ninka ugu soo horeeyo waxuu wataa koofi cadaan iyo madow, ookiyaalo madow ah, shaati buluug iyo surwaal cadeys ah, gacanta waxuu kuhayaa caag caafi ah.

Waa qol waxaa yaalo sariir caddaan waxaa saaran go midabkeedu waa buluug caddaan isku dhex jiro

Waa labo nin oo meel fadhiyo mid waxuu wataa qamiis cadaan ah iyo cimaamad jaale ah, midka kale waxuu wataa shaati buluug iyo cadaan.

Waa niman fara badan oo miis ku wareegsan kuraas wareeg bay ku jiraan waxay qaadaan shaati isu-waallo waxay gacanta ku heystaan warqado

Waa naago aad u fara badan oo meel taagan waxa ay wataan dhar cadaan ah gacanta waxaa ugu xiran saacad madow ah

Meeshan waa hool oo ca fadhiya niman iyo naga fara badan waxay ku fadhiyaan kuraas fadhi cadaan ah suudaan iyo

Waa labo nin wataan qamiisyo cadaan waxay feeraynayaan shaati cadaan

Waa shaati laalaaban oo saaran meel cadaan ah, midabkiisu waa madow iyo gaduud isku jiro waana laalaaban yahay.

Halkaan waxaa ka muuqdo daah guduudan iyo mid jaalo ah

Gabadha waxa ay wadataa indha shariif madow ah

Waa suuq lugu iibiyo dharka waxaa taagan nin wato fanaanad cadeys ah waxuu faraha lagalahayaa dhar.

Wa guri jajab san oo sarn lami oo guryihi hore ah

Waa niman iyo naago badan waxaa agyaalo miis cadaan ah waxaa saaran muubeelo, gabadha ugu soo horeyso waxay wadataa ookiyaalo madow, maaski, taraaxad beer ah iyo dirac beer ah.

Waa isbitaal kal kaal hortooda taagan moo tooyin

Waa bobilo afar xabo ah kujiro sakoyin bobilah midbkis waa cades sakoyinka midabkode waa madow cades cadan karey

Waa geedka lagu fariisiyo ilmaha midab kiisu waa cadaan

Waa meel laami ah waxaa maraayo bajaj yo

Meeshaan u hayaan loo macansiiyo kalirkoodu yahay madoobe guduud waxayna yaalaan dhul cadaan ah

Laami ay saaran yihiin bajaaj aad u fara badan

Meshaan waa hool ay fadhiyaan dad badan ninka ugu soo horeyo wuxuu wataa shaati cadaan iyo madow isku jiro

Waa nin saaran faras

Waa malab caagag kujiraan iyo dhalo, waa malab kafay iyo malab gaduud ah oo isku jiro, sidoo kale waxaa kudhagan istiikar mid warqad cadaan ah midna warqad jaale ah.

Waxaad naga heli kartaa qeybah kala duwan ee cunta

Dumar aad ufara banan oo calanka soomalia kulibisan midnah waxey wadata cabayad madow midnah idha shareer

Waa kushiin waxaa ku jira qaanado badan waxaa leedahay orange caadaan

Waa labo dhago iyo jeegiisa lagalinaayo, meel banaan oo kafay ah ayay yaalaan, dhaguhu waa cadaan.

Hal warqad waxa wax heyso gacan sidoo kale warqada waa nasqadeynta gurida een meesha warqada yaalo waa meel Sara ah.

Sided dumar iyo labo nin iyo labo bajaj iyo labo homey kalarka bajajka wa gadud kalarka homeyasha wa cadan

Waa arday oo dugsi sare ah oo dumar ah tintixaan ay kujiraan warqad cadaan ah agtaalo, qaar qalin ayay haystaan qaarna indho shareer wataan, qaarna indho shareer mawataan, fasmaaska qaarna way wataan qaarna ma wataan.

Waa labo qol mid waa qol caadi ah midna waa suuli, darbiga waa cadeys, dhulkana waa mutuleel.

Halkaan waxaa ka muuqdo arday waxay qabaan shaati jaalo iyo surwaal cadays ah

Waa kabo baroon ah oo meel madow iyo cadaan ah yaalo.

Meel dhismo ka socoto oo sedax nin jogaan midna waa funaanad madow

Waa niman oo faro badan , dhulka waa mutuleel cadeys ah, darbiga waa cadaan.

Niin waardinaayo oo cimaamad guduud iyo cadaan iskugu dhex jirto een qamiis madawna wato magarafoon kiisana gacanta ku haysto meeshana quraan ayaa ku qoran quraanka darbigana waa cadays cadays quraankana waa jaalo

Halkaan waa meel wado ah hareerahana waxaa ka dhisan guryo

Waa darbi qadiima, meeshana waxaa taalo cagaf cagaf iyo guri cusub oo meesha kuyaalo.

Waa nin wato shaati cadeys, shilin soomaali gacanta kuhaayo, afar caagna meesha ayay taalaa.

Huteel oo meesha kuraas taalo kuraasta waxay ubadan tahay geesaha jaalo iyo cadees ah kuraasta kalane waa cadaan meesha korone waxaa ku dhagan nalal fuul eh iyo cadees iyo jaale jaraan jarada kor lagu koraayane waa jaale wareegane waxaa ooga dhagan cadaan intane waxaa yaalo fiyooro

Meesha waa yaala jabaati laba xaba ah iyo tiish.

Waa gaari lugihiisa oo cadeys cadeys ah.

Meeshaan waxaa yaalo nalal oo yihiin cagaar iyo cadaan iyo jaallo iyo baluug iyo gaduud oo meesha tahayne liisho oo meesha nalal ka saarane oo baroon baroon ah meesha kalane cadays cadays ah.

Meeshaan waxaa yaalo shaati cadeys ah meesha uu yaalana waa baroon.

Waa rooti dhexda looga shubay iyo jibsi waxaa ag yaalo banooni cayaar ah

Meesha waxaa yaalo shaati buluug ah meeshana waa liisho

Kursiga wiish ka laga wadaayo marshadiisa oo nadiif tahay

Waa armaajo fiyool ah meesha ay kutiirsan tahay waa cadeys dhulkana waa mutuleel cadaan ah, bir cadaan ah oo dharka lasurto ayaa meesha taalo, waxaa kujiro dhar madow ah.

Waa meel heeb ah oo dabaqyaal gaagaab ku yaalo dabaqyashaasne kor jiinkad baa ka saaran jiinkadana waa buluun een waxaa kale oo meesha yaalo

Waa cabitaan ok cadays cadays ah oo lagu daraya hadda kafayga oo moqonaya aas kafey.

Iyo muuqdo nin cabiraayo maro waxaana ag tahay in laba gabar oo wataan xijaaba cabaayada madow ah wejigan u xiran yahay nashareer in kala khamiis wato

Meeshaan waxaa yaalo fanaanad madow iyo surwaal haaf jay ah madow ah ,darbiga ay suran yihiin waa cadeys.

Meel xarig jar ka dhacaayo oo dumar faro badan iyo rag faro badan joogaan oo xarig jar ka dhacaayo badanaa ookiyaalo ugu jiro een nimankana ookiyaalo ogu jiro dumarkana labduba ookiyaalo ogu jirto

Meeshaan waxaa yaalo makiinad cabitaanka lugu shiito iyo bahasha waxa qalalan lugu jajabiyo cadaan iyo madow iskugu jirto, makiinada waa cadaan iyo madow, kartoonkeedana meesha uu yaalo.

Waa salax ay ciyaartoy joogto afar dharkoodu isku eg iyo hal oo dhar gooni wadto oo salaxa yahay baluug tiq eh meeshane shacab dawaneyso buuxan joogan Niman badan joogaan

Waa garoon ka diyaarda ha ee aadan cade waxaa taagan diyaarad

Oodkac baa meshaan yaalo iyo jabaati iyo bakeeri kubashiin ah

Meesha dumar faro badan ayaa isku imaday ee wxaa watadaan dharka calanka soomaliya ee dadka qaar neh wxee watadaan dhar gabsar cadan io jilbaabo madow ehe kurbaan neh weywadaan wey tumayaan

Meeshaan waxaa yaalo bakeeri cadeys ah, saxaman cadeys ah miiska uu saaran yahay waa baroon marada miiska saaran waa cadeys.

Waxaa ii muuqda niman fara badan oo ku fadhiya kuraas ninka u horreeyay waxa uu taasuud buluug ah iyo ookiyalodadka kalena waxay wataan shaarar

Meeshaan waxaa joogo rag iyo dumar, raga ubadan, gabarna cunug ayaa sinta u saaran oo cirbad laduraayo.

Meesha waxaa joogo 8 shaqaalo ah maamulaha sagaal ku ah een shaqaalayaasha sadex waa isku koofi jaalo ah labana waa koofi buluug ah labana waa koofi gaduud ah dharkana waa buluug

Meeshaan waxaa ka muuqdo wiilal iyo gabdho oo arday ah oo sii socdo midabka dharka ay qabaan waa gabdhaha waa cadays, wiilashana waxay qabaan shaati cadaan iyo surwaal cadays ah

Meeshaan waxaa yaalo baasto balbalaar ah oo saxan kujirto, saxan cadaan oo qaado kujirto iyo carfisada buluug ah kujirto.

Meeshaan waxaa yaalo kursi cadaan ah, darbiga waa cadaan iyo madow isku jiro, dhulkuna waa mutuleel madow ah.

Waa meel dhismo kasocoto seddex nin ayaa meesha joogto, mid waxaa ugu jiro shaati gaduud ah, midna fanaanad cadaan, midna dhar madow ah,

Meeshaan waxaa yaalo shaati madow ah, oo cadaan kujiro iyo surwaal madow ah oo caag cadaan ah kujiro.

Meeshaan waa meel cadaan ah oo roog lugu fidiyay buluug ah, waxaa kabaxaayo geedo qumbe oo cagaaran.

Waa sadaro badan midka usoo horeyo wuxuu wataa suud buluug ah iyo kabo madow ah

Waa fadhi midabkiisu yahay madow oo leh lugo oo yaalla meel caddaan ah

Dabaq qabya ah banan ka waxaa yaalo ciid gaduud ah iyo shamiito

Meeshaan waxaa joogto labo shaqaale mid koofi ayuu wataa midna mawato, meel qabyo ah waaye waxay wataan dhar jaale ah.

Meeshaan waxaa taalo katiinad oo cadeys ah, dhulkana waa madow, meelna waa cadaan, meesha kalana waa cadaan geedka kuxiran waa cadaan.

Waa kareemo ay dumarka marsadaan waxaana ku sawiran babaay furka waa cadaan baashu waa jaal

Waa meel suuq ah nin ayaa gaar gacan iyo teeno ku iibinaayo dhar ka caddaan ayey wataa

Meeshaan armaajo weyn baa taalo oo madow iyo jaale iskugu jirto

Waa boonbolo midabkiis yahay madow waxaa ku jiro catiin kiisu yahay dahabi meesha uu saaran yahay waa dhalo

Meeshaan waxaa ka muuqdo biraha lagu talagalay in lagu jimicsado

Halkaan waxaa ka muuqdo arday imtixaan ku jiraan oo waraaqado miiska u saaran yahay dharka ay qabaan waa gabdha waxay qabaan hijaab iyo saako cadays ah wiilashana waxay qabaan shaati cadaan iyo surwaal cadays ah

Waa fanaanad meel cadaan ah saaran waa gacmo gaab, kuleetigeeda waa madow, garbaheeda waa madow, midabkeedu waa jaale iyo buluug iyo madow.

Waa dabaq wayn oo aad u dheer oo daaqad wayni badan leh midab kiisu waa cadays daaqadooyin kiisu waa buluug

Meel oo jajabsan qadiimi ah yaallo ciid iyo qashiman

Waa wado waxaa maraayo labo baabuur oo waawayn oo carro gadis ah iyo hal mooto, iyo arday waxay wataan dhar jaale ah, baabuurtu midabkoodu waa buluug iyo cagaar.

Waa laami waxaa maraayo mootooyin iyo nin. mootooyin midabkooda waa gaduud, nin waxuu wataa shaati cadaan ah iyo surwaal madow ah.

Waa gabdho iyo hal wiil, wiilku waxuu wataa ookiyaalo madow ah, shaati cadaan ah iyo suud madow.

Waa geed ka samaysan love leer geesaha oo ku dhex jiraan shaambo midabkiisana waa qaxwi iyo cadays

Waa naago iyo niman naagta usoo horeyso waxey wadataa xijaab madow ah

Labo wiil meel fadhiso imtixaan diyaarinayso waxay gacanta ku hayaan qalin iyo warqada imtixaanka labada wiil waxay wataan shaati isku wada nooc ah midabkoodu waa cadaan

Waa geedka lugu dhagsado baalasha indhaha waxay kujiraan kartoon cadaan ah, baalasha midabkoodu waa madow.

Waa howl waxaa yaalo kuraas miisaas ayaa yaalo oo midabkoodu yahay guduud

Waa kareen weyn oo jirka la marsado midab kiisu waa jaale

Waa wiisha dumiyoguryah qaadan midabkiisuna waa jaalo

Waa keeg saaran meel cadaan oo hal xabo ah

Waa miis qado iyo lixdiisa kursi miiska midab kiisu waa cadaan kuraasta midab koodu waa guduud